Enhumba nzimbe, eliku amabaati mamyuufu. Ghaligho oluguudo, motoka dhili kubita mu luguudo, n'abantu. Kumbali kuno kuliku omuti, kuliku ebikoola bili mu laangi ya kiragala.

Omutwe gwe kisolo guli mu kifo ekirimu langi eye kiragala nga era kiriku amaiso abiri

Omusaadha alisilingisa ggali agi sibyeku amatooke. Basaadha abandhi bali kutambula oghundhi abese ensagho ku mugongo, ayambaire empale endhirugavu. Oghundhi alitambula agemye akokunhwa mungalo aka kyupa, avaire empale ndhirugavu. Pikipiki eri ghale kumbali ne motoka dhemereire. Omukazi oghundhi ghunho ayambeire olugoye lwa bululu empale myufu.

Kinho ekisolo bana kilina langi enhingi. Kilina langi ya kitakataka, langi endheru, langi yekikusikusi. Ekisolo kino kyemereire mwisubi. Aneno eisubi lino liri mu langi ya kilagala, buti eusubi eriri kumbali kule musana gulyoti gwalyokya liri mu langi ya kikusikusi.

Ekisolo kiri mu isubi lya kiragala kiriku amaiso abiri, omunhwa nh'enindho nh'emikono. Kigemye ekyokulya mu ngalo kiri mu langi endhirugavu ku mutwe langi ndheruyeru.

Enhumba nzimbe. Enhumba eno eri mulangi ya kyenvu yonayona. Waliwo ebisansa. Ebisansa ebyo biriku amakoola ga kiragala.

Omwana agemye enhanha dhili mu kaveera. Nhenvu. Yagema esente. Ka nkumi ibiri, kali mu langi ya bulu. Nh'ekiibo kili agho kili mu langi ya kitakataka. Amabaale gali kumbali agali mu langi endhirugavu, endheru.

Emotoka ebeese motoka yinaayo ebeese tractor. Tractor enho yebabeese eli mu laangi ya kakyungwa. Nga emotoka enho ebeese tractor eli mu laangi ya kiragala. Pikipiki eliku omusaadha nh'omukazi. Omusaadha oghundhi ayemeleire ku, agemye ku tractor. Omusaadha oyo availe kyeeru ghaigulu, ghansi empale ya bulululu.

Abantu bali kutambula mu katale, bali kutunda ebintu enhanha, duuma omuntu oghundhi omukazi ayambaile ekiteteeyi kirimu ekirugavu, akamyufu.

Ebisolo bibiri, ekisolo ekindhi kiliku eyiga elimpi n'eighanvu ne kutu. Ebisolo ebyo biri mulangi endhirugavu ghano kunda langi ya kyenvu. Bili kumpi n'eisubi ne miti, emiti egyo giri mu langi ya kiragala n'emiti...n'eisubi.

Motoka dhili kutambula ku lugudho edhindhi dhemeraile kumbali. Omusaadha ayambaile empale ndirugavu n'enkofira ndirugavu n'esaati yabululu nga eliku ensagho ndirugavu, motoka eyindi eri mulangi ya kyenvu yona eyemeraile kumbali omusaadha ayambaile bululu agyemeraileku einhuma.

Ekinhonhi kino kiliku langi nhingyi. Kilina omunhwa omughanvu, kumunhwa agho ghaligho langi emyufu, ghano mumbali ghakyo langi ya bulululu, nga langi esigaile ndheru, ndheruyeru, eyindhi ndhirugavu. Kyemereile ghansi, ghekyemeleire langi ya kikuusikuusi. Kumbali kule, langi y'okumbali kule, langi ya kiragala.

Omusomesa ayemereire Ali kulubawo ali somesa. Ayambaire esaati nderu. Wano kwibeere waliwo langi ya kyenvu, ayambaire mpale ndirugavu

Bano baana bava maadhi, baana bano bava maadhi, betiise obudomola balikutambula mu njira aye enjira gyebali tambulamu eitaka lino lya mukyanga abandi bemeleire wale kumbali bali balingilira nga bo tibetise bidomolo. Bo bali kwikirira bale bali kujja aye babavilire munjira, kumbali kwe njira kuno kuliku eisubi liri mulangi ya kiragala n'eitakka liri mulangi ya kikusikusi. Eitaka lino lya mukyanga

Omuntu ayambaire olugoye lweeru agemye ku miguwa. Omuntu mwirugavu. Einhuma we langi nderu.

Ebisolo bili kusala engira y'eitaka. Bili kusala engira y'eitaka. Bili kwila ku mukono ogundhi. Kumbali okw'engira okwo kuliku eisubi. Lili mu laangi ya kiragala. Emiti gyiri mu laangi ya kiragala. Ebisolo ebyo bili mu laangi ndhirugavu.

Emotoka diri mu luguudo ne pikipiki nga dityaimeku abali kudivuga. Oluguudo olwo wagati walwo olwawula waliwo akaguudo akatono kalimu eisubi erya kiragala. Kumbali ere eriyo enhumba diriku amabaati ga kasaayi agandi meeru